Baabi a ogya atɔ hɔ, na ogya no asɛesɛe nkurɔfoɔ adan, wɔn teaseɛnam, na wusiw fi wim koraa reba. Nnua ne nneɛma a ɛwɔ hɔ nyinaa, ogya no ahyew ne nyinaa.

Abarima a ɔredi agoru, ɔda hɔ na ɔrehwɛ sɛnea nneɛma a ɔde redi agoru no, sɛdeɛ ɛrekɔ fa, na ɔserew.

Dodoɔ a wɔredi asa, wohu sɛ wɔn asa no yɛ yɛn nuanom a wɔwɔ sor hɔ, Nɔɔfofo no, wɔn asaw no bi na nkorɔfo no resa.

Oburoni bea a ɔne mmɔfra a wɔyɛ abibifo ahyiam. Wayɛ wɔn atuu. Ɔkura ɔbaako nsam. Waka wɔn nyinaa afam ne ho.

Nnipa baanu a ɔresi dan, ɔrehyehyɛ blocks na ɔhyɛ adwuma mu ataade. w'ahyɛ kyɛw a ɛbɛbɔ wɔn ti ho ban efiri epra ho. Wɔn ataade nso yɛ nea ɛnma wɔn ho nyɛ finn.

Ɔbea fɛfɛɛfɛ a ɔreserew, na ɔhyɛ ntama ataade blue de ne nsa asisi kɛntɛn so, na n'akyi yɛ nnuaba ne atosode bebree, ɛno anim na ɔginae. Na nnuaba no, ebu ne ntoosi, gyeene.

Mmea baasa; obiara ba hyɛ n'akyi. Na wɔso nnɛma wɔ wɔn ti so. Na wɔso nnɛma wɔ wɔn ti so. Ɔbaako de wzɔ kotoku mu. Na ɔbaako de de, ɛwɔ rubber mu si ne ti so wɔ bere a ne ba hyɛ n'akyi na ɔbarima bi nso so kɔtoku a ɔno n'ani kyerɛ baabi mmea no fi reba.

Adesua dan mu a mmɔfra pii ne oburoni bea baako ne obibini bea baako, na wɔn nyinaa anim yɛ serew serew.

Baabi a wɔtɔn nam amono a efi po mu ba. Egugu bowl mu, na ebi si fa, ɛna ebi nso si ade so, na mmea bebree gyinagyina ho. Ebi abobɔ wɔn nsa, ebi nso rehwɛ baabi.

Plate si table no so a hwee nni mu, na baako wɔ hɔ a, ɛni de cake da mu. Na nipa nsa nso wɔ ha a ɔkura cup a ɔreba abɛnom.

Mmofra a wogyina dan mu, mpapa dan mu, na opanyin baako gyina wɔn anim, na ɔrekyerɛ wɔn ade. Wɔn nyinaa ayɛ komm rehwɛ no, tie nea ɔbɛka no.

Teaseɛnam bebree wɔ wɔfa teaseɛnam na wɔde tu kwan. Dodow no ara, teaseɛnam dodow no ara ahosu yɛ akokɔstade. Na adan akɛse nso sisi nkyɛn.

Mmea beesia, wɔn nyina furafura ntama ɛwɔ wɔn asen, na wɔsoso nsu ɛwɔ agbaa mu, na wɔ wɔn nyina wɔn ani kyerɛ faako.

Ɔkwan a wohu sɛ atoyerɛnkyɛm asi, na tseaseɛnam bebree asɛesɛe asisi so. Ntsi yei deɛ, ɛbɛyɛ sɛ atoyerɛkyɛm na asi.

Akwanhyia asi. Kaa no anim nyinaa amoa ma nkurɔfo wɔ hɔ. Nneɛma a ɛgugu lɔre no mu no, ɛbi agugu fam ama nkurɔfo gyinagyina hɔ bebree.

Abɔfra a ɔkuta hammer, na ɔde pae abo, Ɔte fam, na n'agya anaa ɔbarima bi te n'akyi, a ɔno nso repae abo no bi. Abɔfra no apagya hammer no de reba abɛbɔ ɔbo no so.

Mmea baanu gyina dua kɛse bi ase. Wɔhyɛ ntaade fɛfɛɛfɛ na wɔn srɛ ho mmom na egu hɔ na nkokɔ ɛnam wɔn naase na ntaade no bi nsoso sɛn ahama so, na ɔbaako so ne sisi na ɔfofro de, ɔde n'ensa baako asu ahoma na ntaade no gu so no.

Guaso a abɛ si hɔ, kosua wɔahyehyɛ ɛwɔ n'adeɛ mu bebree wɔ hɔ; ɛboro, brɔde, kontomire, ɛyɛ atɔsode bebree wɔ hɔ. Ɔbia baako a ɔwɔ anim ha no ɔte hɔ na ne nsa da ɔpono so.

Akatawia si ɔbaa a ɔwɔ gua so, na ɔtɔn nneɛma, nneɛma bi te sɛ ntorowa, ntoosi, mako, nkuruma, nam ne nea ɛkeka ho. N'ankasa nso fira ntama.

Ɔbɛrima a ɔte hɔ na mmofra egyina gyina ne ho. Mmofra no yɛ bɛɛsia na mpanyinfo ɔpanyin kakra wɔ mu baako ɛna ɔbia panyin nso gyina ɔbɛrima no ɛkyi na kita paa no ɔte papa no so na wɔn nyinaa redi watermellon.

Nkruma nkwan a nam gu mu, mako, wɔaka banku, na wɔde ato nkrumankwan no mu. Wele da mu, ngo gu nkwan no ani na kɔtɔ nso da mu.

Ɔbea a ɔresaw ne ɔbarima, ɔbea no wɔde ahene agu ne kɔn mu, na ɔfura ntama, ɛyɛ kente ntama, na ɔresaw. Oburoni bi gyina akyi. Ɔbea foforo gyina nkyɛn na ɔrehwɛ wɔn na ɔreserew, anaa sɔ wɔremimmim wɔn ano.

ℇha sɛ Legon campus. Accra Legon campus. Wohunu sɛ asase no da hɔ yantramm na dan si so, ɛhɔ yɛ fɛ yie.

Nnipa bɛyɛ asia na wogyina nsu ho. Baasaa gyina nsu no mu, na baasa ahuri agyina kokɔn so a wɔreyɛ akonkɔn nti, wogyinagyina akonkɔn na wɔde kɔ soro yɛ tenten.

Abusua yi abom rehoro ade. Na wɔn samuna no puw ahuru yiye. Na wɔn . bowl no ɔpanin no de no so sen abofra no. Wɔn nyinaa hyɛ ataade blue.

Mmɔfra ɔrehwɛ laptop so na wɔani agye yie. Wɔn hyɛ whee nso wɔani agye na ɔrehwɛ laptop no so anigyie kwan so. Wohu sɛ ɔwɔ ɛkura nti wɔani agye.

Asrafo a wɔhyehyɛ wɔn kyɛw; ɛyɛ apolisifo. Wɔhyehyɛ wɔn kyɛw, wɔn ataade tuntum, na wokurakura atuo wɔ wɔn nsam. Na wohyehyɛ kyɛw wɔ wɔn ti so.

Ɔberimmaa ekuta tae na ɔsan so kɛntɛn wo ne ti so a nnoɔma gugu mu; Brɔde wohu sɛ emu yɛ duru na ɔso wɔ ne ti so na ɔsan kura tire ɔretwi de rekɔ.

Obi a ogyina po ano na okita nam kɛse. Abaayewa, poku wɔ ne nsa baako so. Ɛna okura nam ketewa no bi wɔ ne nsa nifa no so. Ɔde ade ahyɛ ne ti. Na po no da hɔ yɛntamm.

Ɔbea a ɔte bicycle so na ogyina kwan ho, na nkurɔfo twam wɔ ne ho kɔ, na ɔno de ogyina faako, na ɔhwɛ baabi komm. Ɔhyɛ ataade, soro de no yɛ tuntum, na ase de no yɛ fitaa ne akokɛ srade.

Baabi a onipa kɔ na ɔkɔtɔ aduru nom, berɛ a ɔyare anaa ne ho dodow no. Wɔfrɛ hɔ drug store anaasɛ pharmacy, baabi a wɔtɔn aduro Adurutɔnbea.

Mmea ne mmarima a wɔahyiam na wɔredi asa yie. Wɔafurafura ntama nso wɔn serɛ ho ne wɔn yafunu so gu hɔ na wɔredi asaw. Barima no te fam na ɔbea no gyina no so.

Baabi a adan aketewa ne kɛse ɛwɔ. Adan no ɛyɛ kuro mua. Na lɔri kwan da mu. Nnua sisi efie no bi kyɛn.

Mmrahyɛbaguamfo a wɔwɔ mmarahyɛbaguam bi tete hɔ. Obigyina hɔ a ɔrebisa asɛm. Obi asɔre nenam wɔn mu. Ebi kura wɔn phone.

Mmea baanu a wɔresaw adowa, wɔfura kente, na wɔn ayɛ wɔn ti dansinkran, na wɔresaw adowa de gye nkurɔfo ani.

Kontommire forɔe, kosua, paya ne borɔde a egu ayowa kɛse mu, na forɔe no yɛ akɔnnɔ yie.

Ɔbea a ɔte hɔ na ɔnoa eburow, ebuormono a ɛwɔ ne dua ho na ɔte hɔ na ɔnoa. Egu ade mu, agbaa kɛse mu, na esi coalpot so.

Bammɔfo ne kurommafo na ahyia wɔ baabi. Wohu sɛ bammɔfo no ntkwa bi asi wɔ baabi a bammɔfo no rekɔ akɔbɔ wɔn ho ban. Nti, wɔrepata. Wɔasɔ baako mu, wɔrepata.

Asa so a nkonnwa a ɛyɛ fɛ sisi hɔ. Ɔpon nso si hɔ, nhwiren wɔ hɔ, ntama a ɔyɛ fɛ sensɛn ɔdan no ano. Nneɛma tetare dan no ho, ɛyɛ mfonin a ɛyɛ fɛ.

Abusua nipa baanan a ɔyɛ abusua foɔ naka wɔn ti abɔ mu na ɔkura apanpan ketewa mu na ɔresre wo na asɛ ɔretwa mfonini.

Atoyerɛnkyɛm esi ama nkorɔfo adan so apa, na ndua no gugu fam. Dan no bi koraa abubu ma egu hɔ. Wire nyinaa gugu famu. Ahama nyinaa atetew.

Maame bea a odi ntama gua. Ntamano dɔɔso yie, nɔ ɔte anim a ɔreserew. Ntama ahorow ahorow ahorow na ɔte anim, na ɔredi gua.

Mmayewa bebree bɛyɛ du. Wɔn nyinaa fura ntoma wɔ wɔn bo so, na wɔahyɛ ahenemma mpaboa, na wɔso nneɛma a wɔde yɛ ɔbea ho ade. Wɔahyehyɛ wɔ apampan so, na wɔde nam lɔre kwan ho.

Mmabaawa bɛyɛ nsia. Wɔasisie wɔn ho, wɔde agude asiesie wɔn ho te sɛ deɛ obi saw adowa a wɔasieise wɔn ho. Na wɔresaw wɔ gua mu.

Ababaa a odi adua gua. Dua a wɔdi. Ɔredi gua. Na ebinom ns tete ne nkyɛn a wɔn nyinaa redi gua no. Wɔhyɛ ataare kɔkɔɔ.

Mmea baanu re a wɔresaw adowa. Wɔn apanya wɔn nan a wɔresaw. Ahwene gugu wɔn nsa, na bi gugu wɔn kɔn mu. Na wɔfira kente.

Nipa ahorow ne obira ne n'afaade. Kente fura ebinom. Ɛha Abrɔfoɔ ataare nso hyɛ binom. Obiara ne n'afade.

Nnipa bɛyɛ baanum a wɔn nyinaa wɔ afum. Na wɔrekan tomatoes agu kɛntɛn mu.

Mmofra nketewa beberee na wogyina faako, ɛna wɔrebɔ mpae. Dodo no ara asi wɔn tiri ase, na wɔabɔ mu na wɔreb wɔresom.

Nipa beberee aa wɔnyinaa hyɛ ntama ataade resaw gye wɔn ani. Wɔnyinaa fra ntama pɛ na wɔresaw. Wɔn abotiri baako.

Kaas baases bebree ɛna egu faako na emu twe na ɛdɔɔso yie na ɛgu faako.

Nkurɔfoɔ a wɔte hɔ a wɔredi nkɔmmɔ. Mmea baasa, na mmarima baanu. Nso wɔredi nkɔmmɔ wɔn dan mu.

Nnipa gu hɔ a wɔresaw, nnwom bɔ na onngya nnwom bɔ na wɔresaw saw dendenden na wɔn ani agye na wogu so resaw. Wɔnnhyɛ mpaboa, wɔn nan si fam na wɔresaw.

Nnipa pii a wɔ wɔn a mmarima a ɛwɔ mu wɔn afade yɛ pɛ na mmaa ne nso wɔn afade yɛ pɛ, na wɔredi asa regye wɔn ani.

Mmea bɛyɛ du a wɔn nyinaa afadeɛ yɛ pɛ. Wɔn afade no, fam de no yɛ tuntum, na soro de no yɛ nkadam nkadam. Ɔbaako, wɔkita koraa wɔ wɔn nsam, na wɔn kɔn mu, wɔde nneɛma atoto wɔn nsa.

Ɔpon a so tuntum na laptop osi so. Twerɛdua si so. Nhoma nkrataa nso deda so, na staple gun da kuruwa so a kuruwa nso si so. Nti wɔresua ade wɔ so.

Nnipa bebree na ɛbinom te hɔ a wɔregor akyene mu. Na ɔbea baako asɔre a ɔresaw. Ɔresaw kete dendennden. Na nkaafo no de wɔretow nnwom na wɔrebɔ akyene no.

Ɔbea panyin na wasɔ muka, na ɔde dadesɛn asi so a anwa wɔ mu, na ɔde kyew bofrot. Wayi bofrot no aben na ɔreyi bi, nti wasaw bi akura, na nkae no gu anwa no mu wɔ gya no so.

Asanka kɛse a borɔde ampesi ne ntorowa forɔeɛ a wɔdze kosua abiesa agu so na wɔabubu opoku ne salmon agu so. Wɔde ngo na agu forɔeɛ no so.

Beae kɛse a ɛte sɛ station a nnipa ebi retwam, ebi rekɔ. Cars nenam mu, ebi di gua wɔ nkyɛn. Kubefo te nkyɛn redi gua.

Nnuaba bebree a ɛsisi hɔ, borɔfer wɔ mu, akutu, gyeene, tomatose, nnuaba ne atɔsode.

Mmɛremma aa wɔwɔ agoprama so rebɔ bɔɔl. Bɔɔl no yɛ fitaa ne tuntum ɛyɛ bɔɔl n'ahusu. Na mmɛremma no nyinaa de mmreka de bɔɔl n'akyi.

Obi a ɔne ne nganten gyina abɔnten, na ɔrehwɛ wɔn so mmerɛ a wɔredidi. Nganten no, wɔn ahosuo no yɛ fitaa ne tuntum. Wɔyɛ akɛse.

Nyame abɔde, nsu kakraa a ɛsi hɔ, na pantoo sisi so. Pantoo no dɔɔso. Nsu no nso so, na pantoo sisi so. Ebi wɔ hɔ nnipa tete mu.